Goro daneje be bodeje ɗo joɗi ha dow paranti, nda laɓi ta’ugoɗe bo ɗo joɗi, ɓe ɗo nyama goro mai bo.

Laɓe fere-fere ɓe ɗo naftira be mai ha ta’ugo hako, karas, tattashe, e konandi be majum.

Ɓoro pade be posayel petel ɗo joɗi Daneji, ɓe ɗo naftira be mai ha faunugo je roɓe.

Goɗɗo ɗo jogi urdi ha juɗe mako, nda gol shaji be goraji ha sera mako naftira be urdi, ha susugo gam goddo ura.

Fulawaje be do awa de on ha der sare ,ngam bedda faunugo sare voda.

Caago sorugo kare lamtarki, bana tooci, soketji, e ko nanndi be maajum.

Laawol mangol, ndaa himɓe ɗo dari haa sera laawol mai, goɗɗo fere ɗo saala, ɗo wakki booro, fere bo ɗo jooɗi fija, fere ɗo dari. Ndaa moota ɗo dari haa sera mai, ndaa fulaawa fu haa sera laawol mai.

Ayaba ta'inga, be cokali koli, be kankana haa nder paranti glas ɗo jooɗi haa nder paalo. Ɓe ɗo nyama ɗum, ngam ɗo bedda ndiyam ɓandu, ɗo ɓedda njamu haa ɓandu.

Ɓurnugo ha nder chaago shoggo judde be dammude ɓe do naftira be limse be borna ngam be suro.

Deftere jangugo diina islama bedo janga haɓi heba andal diina ha nder mare.

Gene bokko bokko haa der ladde.

Esi kunde fewnugo sudu bedo naftira be mai sudu fewa bedo haɓba dum hander sudu ha daw ko boɓe sumpita mahol be wartara dumba windo

Babal nyamugo nyiri, koromje ɗo joɗi bodeji be tebul resugo nyiri mai bodejum hanjum fu.

Halagare ha koli goɗɗo ɗo jogi lara, be sharka, be yeri ha sera majum, ɓeɗo naftira be mai ɓe fawno.

Salum, pellel moorugo be lootugo gaasa. Rowɓe ɗo wara haa totton ngam moora, loota gaasa maɓɓe, ɓe fauna, ɓe vooɗa.

Ɓingel debbo ɗo ɓorni kare danejum do moɓi gasa mako do wadi manne ha noppi mako.

Yadi lechinji kolo fere-fere roɓe ɗo nyouta ɓe faunira ɓe voɗa.

Boldi dade, be yari noppi, be halagare, be sarka juɗe, robe ɗo naftira be mai faunira.

dammbu ɗo ta’i be tingeeje, ɗo haa dow may, ɓe ɗon nyaama dammbu, to goɗɗo nani suuno may.

Mallu'en ɗo jodi ha nder sudu jangirde be pukarabe maɓɓe, mallumjo goto ɗo ɓorni kare danejum o ɗo jogi bindirgol vinda. Mallum jo goto debbo do borni kare juɗe ndiyam zargina.

Babal darnugo motaji be mashinji, ha nder pellel kugal, nda mashinji ɗo dari hatto, nda motaji, nda dammugal nasugo mai, nda leɗɗe ɗo vagi ha ɓawo mai.

Kare njarateɗam fere-fere ha nder chago, ɓe ɗo naftira be mai ha yarugo.

Kwali lekki, be lekki ha sera mai. Ɓe ɗo moɗa on to goɗɗo yamɗai.

Yonnde saare maacinji ɗiɗi ɗo dari, be dammugal ɗo maɓɓiti, dammugal ged mannga bo ɗo maɓɓi, haa yonnde saare.

Tumaaturji ha nder kondo. ɓe ɗo naftira be tumatur on ha waɗugo haako.

Goɗɗo ɗo jooɗi haa dow kombuwal, haa sera mayo. Oɗo faɗɗi paɗe daneeje sarla daneejum. Oɗo waɗi hunde nanugo wolde haa noppi maako, ɓorni riiga bulu. Oɗo haɓɓi hunde haa juuɗe maako ɓalejum.

Pellel nyaamugo jey zamanu, himbe ɗo yaha totton ɓe sooda nyaamndu ɓe joodɗa ɓe nyaama. Ɗo vo’ini vooɗi be koromje be teebulji. mai

Goɗɗo ɗo jogi horde. Ɓe ɗo naftira be horde ɓe yara gari, ɓe jilla hako, ɓe lawa kosam, be ko nandi be mai.

Geene fulawa ɓe ɗo awa ɗum ha saare on ngam vo’’ina saare voɗa sosai.

Pellel soorugo hunde yarugo, nda madara pik ndiyam-ndiyam, nda chivita je khan, ɓe ɗo naftira be mai ɓe yara, ngam goɗɗo ɓedda njamu ha ɓandu.

Debbo do mari kasa mako wallini ni vodugo ha caka hore.